Daga biŋee la ka dɔɔ gbi a ba nimmisɔgɔŋ, a su kparre sɔglaa, ka kaŋ su kparoo koo waa tampɛloŋ, Ka kaŋ hɔɔle zupil koo waa tampɛloŋ, ka kaŋ hɔɔle zupil sɔglaa, Ba su la kparre sɔglɔ, ka pɔge are teɛ a daga.

Lop! dɔɔ zeŋɛɛ la, a tɛɛ karatapelaa o nimitɔɔreŋ a pɔnne foon ka wɔɔyɛ kyɔgemare a foon paree. Ka bie ar a ba su kparoo kyɛ ti a o toori taa. Ka bie zeŋ a pɔnne wɔɔyare. Ka kaŋa zeŋ a de o zu par o tasoba bɔgɔŋ. Ka pɔɔ zeŋ a pɛgele o bie.

Lɔɛ arɛɛ la. A lɔɔre kaŋa e la zeɛ, ka kaŋa e pelaa. A lɔɔzeɛ nimitɔɔre waa la kyeɛrɛ kyeɛrɛ lɛ. Ka yiri are a lɔɔzeɛ puori seŋ ka lɔɔpelaa a yi a nimitɔɔre seŋ, kaa lɔɔpelaa na a kyeele.

Biiri zeŋɛɛ la, ba zeŋ la dɛre zuŋ, ka bɔtɔ peɛle biŋ ba nimitɔɔre soga. Ka kaŋa zeŋ a ti o duŋkuma. Ka kaŋa su kpar sɔglaa, ka kaŋa seɛ kursɔglaa, ka kaŋa zeŋ a ti o ni nnoɔre, ka kaŋa zeŋ a kaara o tɔsoba.

Pɔge zeŋɛɛ la, ka biiri bata zeŋ. Ba ti la felaawa vaare. A pɔge su la kpare nuwogiri ka o e bompelaa kyɛ ka o seɛ kuri sɔgelaa ka a bie kaŋa meŋ tore nuwoore ka a e peɛle.

Pɔge zeŋɛɛ la, o dogelɛɛ bomma daaŋaa zuŋ. O kyẽẽ la bɔɔdeɛ a dɔgele laa zuŋ. A laa dɔgele la orɔba pelaa zuŋ, ka kolee biŋ a pɔge nimitɔɔreŋ kaa liŋe e zeɛ. Kenteŋ biŋ la a o gɔɔ seŋ.

Biiri arɛɛ la. Ba ɔnnɔ la kõɔ. Ba taa la booti pelaa, ka kaŋa taa booti vaare. Ka kaŋa su kparesɔgelaa, ka kaŋa su kparedɔzɔŋ. Kaŋa hɔgele la zupili. Ka kaŋa a ti a o tasoba. Kaŋa dɔgɛɛ.

Dͻͻ arԑԑ la ka soola lԑŋ biŋ o nimitͻͻreŋ. A dͻͻ te la a soola lԑŋ taa. ka lͻͻre baateԑ biŋ a lͻͻre doloŋ sԑŋ. Kaŋa e la sͻgelaa, ka kaŋa e pelaa ka kaŋa e bonzeԑ.

Noba arɛɛ la a sokoɔraaŋ, ka lɔɛ zagra a yɛ gaŋ gaŋ, a lɔɛ zagra, a mine e la sɔgla ka mine e peɛle. Ka kaŋa biŋ aŋa teebul la. Ka noba a yɔ ar ar a sokoɔraaŋ, ka lɔɔsɔglɔ a are a de lɔɔpeɛle.

Noba zeŋɛɛ la noba zeŋɛɛ la, ba biŋ la pɔmpeŋ daa ka dɔɔ zeŋ a vɔgele zupilpelaa ka kaŋa are dendeŋe, o nɔge la a pɔmpeŋ daa taa bonzie are la ba nimitɔɔreŋ ka poolori a are ba nimitɔɔreŋ.